How do you think fashion reflect a pesin's personality or cultural background? Before I start, I go like talk sey fashion no be only wetin we wear, but fashion go tell us about who we be—di kain of pesin wey you be. If you dress in traditional way, pipu wey dey outside go fit talk sey dis pesin dey go church, you dey go party or you dey go meeting becos of dis traditional attire wey dis pesin wear. If you dey go office, as a Nigerian, e no dey common for us to put ankara, or wrapper, or gele go work on Monday. Your oga can even sack you or pursue you ask you sey wetin you wear come office? Becos di office no be place for party. In Nigeria wey we dey, de only allow us to wear our traditional wear on Friday come work. So, wetin I dey try talk be sey di kain of style wey you wear dey always send good message or bad message to pipu about di kain of pesin wey you be. Di way I dress go make pipu think or know my kain of pesin. If I dress anyhow, dem go address me sey “Dis one, e no sabi dress. Na anyhow ein dey dress. E dey dress like bush pesin.” So, na so e be. Thank you. Then, di type of cloth I wear. If I wan go market, I like to put on simple cloth: jeans, polo, simple t-shirt. If I dey go church, I put on light ankara cloth, simple skirt. I dey go party, I put on wrapper, gele, high heels. So, where I go to go determine type of clothes I go wear becos I want make pipu look me di way I dress. Thank you